Mu kifaananyi kino nnengera omuntu eyeetisse yeetisse ebintu ebiri mu kakutiya obudde bulaga buwungeera era ng'enjuba emaze okugolooba atambula kw'atambulira waliwo omuti ogukutamye okwolekera gy'ali eeh obudde butandise okukwata butandise okukwatakwata kubanga enjuba emaze okugwayo.

Ono omwami mukubi wa bikonde, mu maaso ge apanzeewo emipiira egiwera etaano. Emipiira gino gye yeeyambisa nga yeegezaamu okkuba ebikonde, emikono gye agisabisizza ebisabika bya langi ya bbululu era bw'atyo ayambadde empale ya bbululu n'engatto mmyufu.

Mu kifaananyi kino ndaba ennimiro. Ennimiro eno erabika bulungi, ennimiro eno erimu ekiba... ekisimbe ekirabika obulungi ddala, wamma nga kyegombesa buli akiraba. Batemyemu ensalosalo eziregamamu amazzi, aganaasobozesa ebirime bino okukula obulungi. Oluuyi wali mu makkati ndabawo obumuli obumyufu, wamma ggwe ennimiro eno nnungi!

Obuuyi buno ndaba ekifaananyi, ekifaananyi kino kirimu ebisero bibiri. Ebisero bino baabizimbira bulungi nnyo ddala ne babyetoolooza empagi, ne babiteerayo wansi amayinja bireme okukoona ku ttaka. Ebisero bino mbimanyi ng'ebyagi, ebyagi bye tuterekamu emmere yaffe mu biseera eby'ekyeya nga tugikungudde ate etuyambako mu biseera eby'omu maaso, mu biseera eby'ekyeya. Obuuyi buno ndabawo enkoko empanga.

Bwe ntunula ku ludda luno waliwo ekibira kya kalittunsi, kalittunsi ono mulimu emiti egikaze era ddala wamma bw'omutunuulira teyeeyagaza bulungi ng'ate emiti emito gye giggumiza ekibira naye gino gitandise okukala era gifuuse gya lumaggamagga, wamma ddala tegyeyagaza n'akatono.

Ekifaananyi kino ekiri ekiri waggulu wano kifaananyi kya ngo. Engo eno yeebase mu mu mu muti waggulu. Engo eno erina amabala mangi, engo eno erina amaaso gaayo galinga aga kkapa, engo eno erina omukira omuwanvu ddala wabula nsolo ya bulabe; erya embuzi erya n'ebisolosolo ebirala n'abantu.

Bwe ntunula wano ndaba ekyokulya kye nsinga okwagala na buli muntu yenna ky'asinga okwettanira. Wamma ggwe bwe biba biseera bya nseenene osanga e Busega mu ttaawo nga wajjudde. Wano mu maaso waliwo enseenene eziwedde okukongola obulungi, bazitadde ku kaveera aka kiragala. Ziri mu langi eya kiragala n'eya kitaka, wamma zirindiridde ggwe kuzisiika.

Ekifaananyi kino kye tulaba wano tulaba emikono egisitudde obupakuli obwa ppaasi nga mulimu awasooka waliwo ekyennyanja kye basazeesaze, awaddako waliwo obuwawaatiro bw'enkoko era nga biraga babiteekateeka okubitwala okubite... okubifumba babireetere ababirya.

Eruuyi wano waliwo omwami, omwami ono musanyufu nnyo. Mu maaso ge waliwo sumbuusa, akutte ekipapula ataddewo sumbuusa evvuuyi wano eruuyi wali waliwo ayimiridde. Omwami ono ayambadde tissaati eya kyenvu n'empale eya jjiini eya bbululu, w'atudde waliwo ekimeeza kw'akolera.

Erudda wano tulaba abalenzi basatu: omulenzi omu ayambadde essaati eya bbululu ow'amazzi, omulala amuli emabega ayambadde akatissaati akalimu ebikuubo ebyeru n'ebya bbululu, omulenzi omulala atadde omukono waggulu w'eriiso lye. Omulenzi ono akutte ekitangaazo ayagala kukuba bifaananyi, emabega waabwe waliyo akasiisira, baakaseresezza ssubi.

Mu kifaananyi kino ndaba ennimiro. Ennimiro eno ya majaani. Amajaani gano ga kiragala. Tuganoga ne tugakaza ne tuteeka ku caayi ne tunywa wamma ggwe akacaayi ne kaba kawoomu ddala ne gasukkuluma. Eruuyi eri nnengerayo eggulu; eggulu liriko ebire, ebire ebikutte olufu naye ng'eggulu lyo lya bbulu.

Oh mu kifaananyi kino waliwo omugga ogukulukuta omuggwa gye guyiwa waliya obusubi obwa kira obwa langi eya kiragala. Eri gye gava waliyo emiti egya langi ezirimu ebikoola bya langi eya kiragala ekikakasa nti oh mazzi bulamu ate b'oka bw'otunula ku mabbali kuli kusazeeko ka kkala ka musoke wamma ate ku luuyi wali gakoze ka bbulu ate amazzi gano wano we gayiwa galaga nga meeru.

Erudda wano waliwo ebimuli bingi ebiwerako ebiri mu langi enjeru n'eya ppinka. Wakati waabyo waliwo aka aka kyenvu. Bw'otunula obuuyi buli waliyo langi eya kiragala. Ebimuli bino bisanyusa ebimuli bino bisanyusa amaaso ate bwe biba awaka wo birabisaawo bulungi. Ebimuli bino bi bivaamu omukka ate naffe gwe tussa ne tufuna obulamu.

Ekifaananyi kye tulaba wano kifaananyi kya ntebe, entebe zino nnungi wamma buli azi azirabako azeegomba okuzituulamu era bw'oziraba wandizeegombye okuzitwalako ewuwo nga naddala wansimba obusubi bwo obulungi. Mu biseera byo eby'okuwummulamu n'otuula mu ntebe zino n'owummulamu. Entebe zino n'abayina ebirabo by'emmere, ebirabo ebinene ddala bazikozesa kubanga bannaffe ab'ebweru aba bakyeruppe bazettanira.

Bwe ntunula wano, waliwo omwala amazzi we gakulukutira. Bw'otunula ku buuyi obulala baabuzimba bulungi nnyo ddala naye batulaga ku ntobo yaagwo amazzi gano agakulukuta gye gayiika era amazzi gano amacaafu gyegali ku ntobo y'omwala guno ku ntobo y'ekinnya kino, baakizimbisa amataffaali. Obuuyi buli waliyo omuddo ogwa kiragala.

Ekifaananyi kino kye ndaba, ndaba amazzi. Amazzi gano ku ku luuyi luli waliwo omuddo ogumeze oku... okuba nga gugayitamu. Ku luuyi buli ne nnengera ettaka ate oluuyi luli amazzi gye gakoma nnengera olusozi; olusozi luno luriko emiti, emiti mingi, emiti egya kiragala. Mu lusozi olwo mulimu enjazi z'olengerera ewala.

Bw'otunuulira ekifaananyi kino kikulaga ebizimbe ebingi, ebizimbe eby'omugotteko, mu bizimbe muno mwetobeseemu obuti, obulina obukoola obwa langi eya kiragala, ebizimbe bino mulimu ebya kkalina, mulimu ekimukimu, mulimu ebiserekeddwa n'amabaati ag'enjawulo aga kiragala amamyufu, amabaati amakadde, wamma ddala mugotteko, n'abantu batambula wamma ddala mugotteko!

Oluuyi buno mu kifaananyi kino ndaba ababboodabooda bali mu kayisanyo, wamma ggwe abantu bali mu kibuga mu keetalo, abannyuka bannyuka, ndaba owabboodabooda w'akagaali, wamma ggwe zibadde zirudde okulabika, ataddeko omusaabaze n'omusaabaze annyuka ate ku luuyi luno ndabako atambuza ebigere; ye nno ng'ali ku ali mabe... mabega w'emmotoka atambula ate mu maaso eri mu maaso g'emmotoka ne ndaba omukyala ali mu bbulawuzi eya ppinka, wamma ggwe eruuyi eri ne ndaba ekipande kya moviti.

Ekifaananyi kino ndaba enseenene, ndaba ekyokulya buli muntu yenna kye yandyetaaze okulya, ffenna kye tusinga okwagala Bannayuganda. Enseenene eziwedde okusiika obulungi nga basaliddemu akatungulu, akatungulu zikoze ka langi aka kyenvu wamma ggwe nga zisaaliza, zikoze ka langi aka kyenvu, akatungulu kakoze ka langi aka kakobe. Buli muntu yenna yandibadde azeetaaga. Enseenene zino bazituuzizza mu kabakuli.

Engoye engoye zino eziri mu kifaananyi kino zikiikirira amawanga ag'enjawulo. Engoye zino zirina kkala eziwerako: zirina kkala eza bbululu, zirina kkala eza kiragala, zirina kkala enzirugavu, zirina kkala eza kyenvu, zirina kkala enjeru, zirina kkala emmyufu. Engoye ezimu zirina obubonero mu makkati gaazo.

Mu kifaananyi kino tulaba amaduuka abiri tulaba abaami babiri edduuka erisooka balisiize langi eya bbululu mu maaso gaalyo wayimiriddewo omwami ayambadde empale eya jjiini eya bbululu ayambadde akatissaati akeeru ali mu kunyigaanyiga ssimu ye omwami omulala atudde ku katebe ayambadde tissaati ya mikono miwanvu era nayo ya bbululu ow'amazzi atunuulidde ku dduuka ery'oku luuyi olwokubiri.